Hagee nu biittee itoophphee zawa gidida gibitse biittawa gidida toho kuwaasiyaa kasaanichchaa! a sunttaykka maramushsha yaagettiyaagee manchisteriyaa yaagiyoo citan kaa'idi de'ees!

Issi katama giddon he katamay daroban dicciyo wode asay qoodan kehi gujjees. Hegaa xalla gidenna daro asay ba motoriyaaninne ba makiinan hemettees.

Issi dumma dumma miyoobaa gidin uyiyoobaa ubbakka qassi kattiyoobaa gidin geshshatettaa naagiyo mishshata bayizziyoo keettan maayyuwaa meecciyoo saamunayi doorettidaageenne zayitee des.

Asayi maanawu maaddiyaa murutata bayizziyaa suyiqee keehippe woriyaa demissiyaaba gidikkonne tana daroppe lo''ennaa. An eqqa pee'anaage qoppiyoo wodekkka keehippe higgisses.

Wolayitta dichchaa tohuwaa kuwaazziya kaa'iyaa naatu yarayi maayiyo dumma dumma meran lo'i puulatti uttida shuraabiyaa maayyida eta banddira pude zaari oyiqqida yelagaa.

Daafaay hakka bitane wogaa maayuwaa maayaasi giidi sinttaarado'a milattees. Hagaa mala ixxiyoy asay wogaa giidi sharechchuwaa oottiyaba milatti ekkiyo gishshasa.

Issi cenggurssa xoqqu oottidi gattanawu danddiyiya miishshaa a huuphphiyaara issippe a wodoruwaara wottidoge de'ees. Ha miishshay darotto woosaa keettan haytta tamburiya awudekko duuttees xoossi ashsho.

asaa naati lo"otettawu maadiya keehi lo'iya paappayee beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Hagee kaaduwaa giddon de'iyaa marashshaa kasuwaa wogaliyaa yaagiyoo gooshshaa goyyanawu maaddiyaa goshshaa buqura getettidi erettiyaaga miyiyaan issi bitanee eqqiidage beettees.

Issi guutta yelaga na'iyaa zo'uwaawu biida shuraabiyaa maayidara guye baggaara dere milatiyaa sohoy de'iyoo sohuwaara ha baggan de'iyaara haa simma eqqasu.

Issi ba huuphphiyaa macca asaagadan dichchi uttida attuma na'ay pala lo"ayis gaana gishshaw ba naa"u kushshiyaa saluwaa zaari denttidi hokkidi sa'an uttidaagee beettees.

Issi karetta maayuwaa maayida bitane issi mishshiryo kushiya dentisidi caaquwaa gelisidi de'ees. Etappe guye baggara dumma dumma cora dalgga manttiyaa banddiraykka de'ees.

Issi yelaga na'iyaa ba cengursaa xoqqu oottiyaagaa ba kushiyaan oyqqada issi cima mishiriyoo aybakkonne oychchaydda de'iyaara asaa aybaa aybaa oychchay?

Keehi qoodan cora gidida naa"u goomara de'iyaa motoriyaa bolli uttida naati bantta guyen hara asa caanidi ogiyaa kumidi yiyaageti ayba lo"iyoona!

keehi lo'iya issi macaassiyanne na"ay beettoosona. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Daro bootta mera upuupay maarara punettidi issoy issuwaa bolli dooretti uttidagaa be'iyoo wode he sohuwaa yaanawu de'iyaa imattaassi ayba injjetanee hannoode!

Dumma dumma asaa naatussu gala gala koshiya buqura bayzziyo keettan woykko suyqqiyan daro so gido buquratti de'osonna. Ha suyqqiyan so buquratti bayzzettosona.

issi macaassiya ba kushiyan zaabbiya oyqqada beetawusu. qassi i matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

awaa xalqqee beetiyaagaa matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beettoosona. keettay diyaageekka hegan beettees.

Keehippe cora dumma dumma uutta muruttati gaden de'iyo maata keettay barkka eqqiis. Ha keetta gaden dumma dumma uutta qommotti de'osona.

Dumma dumma suufa keettappe sinttan issoy issuwa bolla uttidda so gido buquray aybba geetetti? Qassikka ha so gido aybbawu maaddi?

Xaace issi heera sarotetta naagissiya keehippe daro awatetta de'iyo kawo oosanchcha. Heezzu xaacetu guyen kaqqetti uttidda xuufetti layttay oosettiya oosuwa yiggiyogetta.

Wogga shuchchappe bolli bolli keexidoge de'ees. Ha shuchcha keettay de'iyosan sa'aykka zammaana shuchchappe oosettida soho. Heeraykka wolaytta sodo yunvurshshiyaa gidenan aggena.

Laacci xeellikko camuwan inxxarssaa duuttiya godare uuttay bazzo gidiya biittan injjetin daayi uttiis. Ha uuttay huuphiya binnaanawu de'iya puulaa gujjees.

Nu toophphiya biittan daro heeran asay qumaa mi simmidi awudenne tukkiya uyennan aggenna. Tukkee qassi qumaa mi simmidi uyiyode ufaysseesinne bollaa pashkkettees.

Beni wodiyappe doommidi wolaytta heeraa asay bootta zaafiya xaletettawu go"ettiiddi takkidosona. Ha zaafee ha"i qassi giyaa kiyidikka bayzettiiddi de'iyogee qoncce.

Issi luxetta keettay nu heeran mata wode dooyettidaagan qoodan keehi cora naat issippei uttidi he luxettaa maaran kaalliiddi doosona .

Issi goshshanchcha biyanee de'iyaagee ba gadiyaa goyyanaw naa'u boorata waaxi simmes. He bitanee ba boorata biroon waaxi simmiyaaba malates .

Naa'u wogga gobban keehippe ordde ubba qassikka murutta asay maanawu go'ettiyo ali'o oyssay qashettiis. Ha oyssay doonara yiiccettiddi issippe uttiis.

issi wolqqaama dure bitaniya keettay beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Pooqe keettaayo sintta baggaara, asppalttiyan heezzu goomaawa baajaajee eqqiis. Baajaajiyaa eqqidosaa matan de'iyaa pooqe keettaa bolli Amaaratto xuufee xaafetti uttiis.

Bodditte ambbaa aysuwan keehippe mino buzo naa"antto xekkaa luxetta keettati merettidoogee dere asaa keehippe hombbocissiiddi de'ees. Ha bzo luxetta keettati qanxxissiyo miishshay qassi kiisiya paaccees.

bayzzin ha'i wodiyan daro miishshaa ekkiya mitay beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Ogiyaa dooanan dirssa giddon mokkiyaa caddiya aggunttay liccuwaa xeeran de'iyo doza qommotuppe issuwaa. Daroto heeran de'iyaa biittay keehin aradda gidikko hagaa mala maataay mokkees.

Toophphiya biitta waana kiikke mocona aawatetta immiidde mule biitte asaa sunttan qaala gelisside ubba qassikka caaqqissidde de'osonna. Toophphiya banddiray etta guyen kaqqettis.

issi qeeri na"aykka diyaagee eqqi uttiis. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

tamaare naati bantta anjjetiyo galassaa bonchchoosona. qassi etappe guye bagaara eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma mitaa bonccota malatiyaabati de'oosona.

Wolayittan mayizza keettan quruxuwaa quruxidoogandumma dumma meraape merettida samppaa maaraara loyitti kaqqidoogaa. Ha kaqettida samppayi keetawu dumma lo'iyaa puulaa immis.

paappayiyaassi daro maadoti diyaageeta qonccissa. qassi eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Bootta maayuwa maayida issi na'iya ba na'aa kushiyan oyqqada eqqidaara beettawusu. Ha eti maayido maayoy bootta, zo'o, karettanne adil'e ciishsha meraara de'iya maayuwaa maayidosona.

Issi issi ooratta giyaa geliyaa caammay xeelliyoo wodiyan ayba lo'es giidetii. He caamaa giyaappe shammada yedhdhiyaaba gidiyaakko tanakka aybba ufayssii

laa ha sohuwan qassi matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Dumma dumma shugo puutuwappe qassikka mitta murutappe merettiya so gido buquray asaa naatussi aybba maaduwa immi? Ha buqura hiillanchchay waattiddi giigissi?

Attuma naatu huuphphiyaa giigissiyoo keettan issi yelaga na'ay ya baggi simmidi uttidaagee ba huuphphee giigi simmin lo"ii lo"ennee giidi xeellidi de'ees!

Attuma asay dumma dumma gallassatu yedhdhiyoo caammay de'iyaagee kaseppe miishshaa loyttidi gujjis geetes shin he caamay ha'i aappun biraa ekii?

ha macaaseeppe guye bagaara keehi lo'iya maata mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo bonccoti beetoosona. akka ba kushiyan puutuwa oyqaasu.

Keehippe lo'iyaa zammaana keettaa karen dumma dumma lo'iyaa ciishshaa qommoti toketti uttidosona. Ha keettaa giddon uukettida daabboyi lo''o gatiyan bayizettes.

Tamaa bolli wottidoogee biron ka'iidi de'iyaa phuuphulliyaa yaagiyo qumaa qommoy de'iyaagee qassi amerakka adil'e ciishsha meraara de'iyoo giishshawu miyoo wode mal"ees.

Beni nuuni guuttatettan luxanchcha naatuura issippe shiiqettidi xana'iyoo wodiyan keehippe ufaysses. Gidoppe attin he naatuura beniigaadan xana'enaagee ayba iites giidetii?

issi kaamee deriya mataara haa simmidi yiidi beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Nu heeran issi suyqee de'iyaagan he keettan dumma dumma mittaa ayfeta bayzzoosona. He mittaa ayfetakka qassi aybiirakkonne yiici yiicidi bayzzoosona.

Issi macca na'aiyaa ba hoshkkaara huuphiyaa nuna bessana koyyada ba zokkuwaa haa nukko zaarada tollu gaada eqqaasu. A ayi haniyaakkonne nu be'okko.

Haattadan haniyaa saammunaa woykko gukkiyaa saammunaa bayzziyoo sohoy de'iyaagan keehi cora saammunay de'es. Hegeetu giddon issoy issoy qassi etappe meraa dummates.

Moochchenaa boorago gonggoluwaa yaagiyaa xuupe xaapetti uttido boottaa shuraabiyaa maayyida na'ayi toophphiyaa banddiraa ba naa'u kushiyan xoqqu ootti oyiqqid upayittiiddi eqqis.

Issi ekettiyaanne gellettiya asay bantta ekuwaninne geluwan bonchchiyoosay aybin giigidee? Qassi ha sohuwan beettiybatu daro loyttiya ciishsaa meray ay malee?

Nu biittan seeraa naagissiyaageetuura maadettidi oottiyaa issi issi yelaga naati de'iyaageeti etaara galla galla oottiyoogan eta daruwaa maaddiyoogee keehippe lo'es.

Toophphiya giddon beni wodiyappe doommidi haggaazaa immiiddi takkida hooteeletuppe issoy Toophphiya hooteeliya. Ha hooteeleti zammaana hooteeletu ubbaassi doomettanne baaso gaanawu danddayettees.

Uteelee awudenne aaho gididi daro asaa haggaazanawu maaddes. Hegaadan aassidi keexxana xayikko asaassi uttiyoosay xayiyoode ha keettaa naa'antto yaanawu dosenna.

Luxiyo maxxaafay luxiya naa'ussi daro go'aa immes gidin. Oyddantto kifiliya hisaabiya maxxaafay luxiya naatussi lo'o ayssi giikko eti bantta huuphiya aassanawu maaddes.

ha shuchcha keettay oogee? qassi appe ya baggaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Hanna boottta aammiyaa karen diyaara ayiba qitattadeenne ceeggadee. shammoosappe tammu layitta malatiyoo palaa bollan meecoosappe qassi heezzu layitta aadhdhoba malatawusu.

Wolayitta biittan asayi so oosuwaassi go'an peeshshiyoo dumma dumma urqqaappe merettida kushe miishshati issi qol'uwan kuurettidaageeta. Ubbayikka keehippe gal'ida miishshata.

salo mera makiinay eqqidaagaa matan xaacee eqqis. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

wolaytta asaa qaalan xaafettida daro pitaletti hagan qassi beetoosona. eta xalaala gidennan diishshin hara dumma dumma meray diyo sohoykka beetees.

Kataman daro sohuwan woykko daro katta keettan katta keettay daro lo'ana koshshees. Taani katta keettay darin lo'ennan ixxikko he katta keettaa mulekka gelikke.

Heeran heeran polettiiddi de'iya qeera zal'etun daro asay bantta duussaa sugiyagaa be'iyo wode ufayssees. Ha asatussi kawotettay giyaa sohuwa injjeyiyakko daro ayfiya demmana danddayoosona.

Dumma dumma qommo wolaytta wogaa keettay keettay de'eesi shin ubba ha keettaa keexettay laa ayba lo'ii bawu! Shuchchan puulayidoogaassi lo'oy dumma!

Wolaytta wogan daro wode issi na'ay issi na'iyo bullachchaa kessidi ekkiyo maaray dees. He wode asay ba na'eessi dumma dumma lo'iya imotata immees.

Xawulaappe oosettida qeeri uttiyo usuppunaa gidiya oydeti beettoosona. Ha beettiya usuppunaa gidiya qeeri oydettikka xeelliyo wode mati waaxettida ooratta milatoosona.

shuchchaa boli uttisidi daabuwa bayzziyo keettay beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Buquraa giddon haattay, qassi mal'iyaa ushshay woykko kookkaa koollaayinne qassi maattay beettes. Ha heezzay uyanawu maadiya faabirikkan giigidi yiya ushsha qommota.

Beni wode nu aawati maayyoyi peerettikko sikkiiddi kushiyaan marppiyan cadettishin ha'i xoossi maadin yiida zammaana peerettida maayyuwaa sikkiyoo makiinaa yaagiyoo maashiiniyaa.

Dumma dumma so gido buqura yeggiyo so gido buquray woykko so giddo miishshay ba heezzu penggiya dooyettiddi de'ees. Ha buqurassi heezzu pengge de'ees.

Issi olanchchatu maayuwaa maayida bitaniyaaranne qassi cora yelaga naaturaa issisan pootuwaa denddioge de'ees. Ha sohuwan cora yelaga naati boottaa maayuwaa maayidagetta gidishin eti deiyo sohoy awe?

Miishshaara de'iyaa asay bullashettiyoo issi pala lo'iyaa kaamee de'es. He kaamiyawkka geesay keehippe adussanne qassi meraykka bootta gididaagee keehippe lo'es.

Dumma dumma pilappe ubba qassikka ashuwappenne wolayttan woga quma gididdi ka'iya cora quma qommoy issippe shiiqqis. Ha qumma bollan mooqe eqqiis.

Issi tohuwaanikka caammaa wottabaynna, cima aayyiyaa bari zokkuwan deree siyido daro mittaa ba'ada ogiyaara baydda de'awusu. Mittaa ba'ida aayeeppe ya baggaara ussiya de'awusu.

Issi issi wode guutta naatu xalaalay issippe shiiqidi aybissi yettaa yeexxii? Qassi eti kushiya baqqiiddi maaraa eqqi yexxiyogee aybaa qonccissii?

Issi suyqiyaa giddon dumma dumma buqurati leemisuwaassi saamunay miyo kattaa qommo gidida goozettida keeketti de'iyaageti dumma dumma meraaranne gatiyaara de'oosona.

Issi issi geleshoti bantta maraa tookkidi woykko bantta hashiyan ba'idi banttanaara yuushshiyoogaa be'iyoo wodiyan xoossa meretay malaalidikka aggiyaaba gidenna .

Keehippe xoqqa ubbakka daro doozatti de'iyo kakkaa huuphiyappe duge goggiya naa'u ajjora soossuwa maratti booxxiddi xiilliya malatosonna. Ha haattaykka wolaytta dolla meretta.

Issi biron keexettiidi de'iyaa keettaa miyiyaan ha baggaara adil'e ciishsha meraara de'iyaa kaamee ba zokkuwaan wogga bottiyaa oyqqidoogan darobaa caanidi epees!

Wolaytta toho kuwaasiyaa citaa malaataa ba bolli oyqqi uttida issi malaataa bolli "hoolliyaa" yaagiyaa xifatee a bolli xaafetti uttido gishshawu lo"ees.

Qeeri naati bantta luxetta wodiyaappe kareera kifiliyaappe kare kiyidi tohuwaa kuwaasiyaa kaa'iyaageeta issi bitanne eta issuwaa issuwaa kaasiidi de'es .

Dumma dumma asaa wolqqa miya daro deexxo oosotta kawushshan oottiya kaame ba oosuwa oottana hanees. Ha kaamiya matan melidda maatay de'ees.

tooraanne dulaa oyqqidi issi sohuwan diya asaa matan maata mala meray diyo dumma dumma mitaa qommotinne hara daro irxxabati eta matan beetoosona.

Oyddu asati maaraara eqqidi xurumbba malatiyaagaa adusaa puniiddi beettosona. He asatuppe sintta bagaara qassi naa'u asati qassi duriyaaba malatoosona .

banddiraa oyqqidi eqqida na"ay diyaagee beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Bullaala som'uwaassi ayi go'ettanee, yaagiya xifatiya matan dumma dumma sinttan tiyettiyoobata shiishsha wottada bawu tiyettada puulattada haa simmada xeelliya na'iya miiccawusu.

Issi wolaytta wogaa qonccisiyaabati kumido keettan cora yelaga naati ka'idinne duridi deososona. Etti de'iyo keettay ayba lo'i Ba palaa bawu ekko.

ha sohuwan xeelliyoode issi maata mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo mitati beetoosona. qassi asatikka a matan ootiidi beetoosona.

mitaa tokkiyoogee issi keettaa matan carkkuwappe naagiya bayra ooso. ha keettaa matankka qassi maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Safarikome koyrottidi macca asaasi yaagiyaa huphphe yohuwan giigida ichchashshu kilo metiriyaa wottaykuyettiis yaagiya xuufe de'iyosan annaciyaa xoonida macca naati daaga denttidi deosona.

Corattidi uttida macca asati issisan uttidi xaattara de'iyaa bullukkuwaa oyqqidi pootuwaa deddidi deosona. Ha asatussi oosoy aybakko keehin erettena. Giddoppe attin etta oosoy bullukkuwaa sikkidi bayzziyogaa gidanawu danddayees.

"Wolaytta zooniyan humbo allana goshsha aysso keettaa" yaagiyaa xuufene hara qassi dumma dumma kiita aattiya xuufekka de'ees. Ha xuufiyappe garssa baggaara oyddu asatu pootoykka de'ees.

Issi bitanee bootta shuraabiyaa maayidagee bettiyoo wode a miyiyaan qassi naa"u macca asati ogiyaa xaphon uttidageeti hokkidi bantta silkkiyaa go"ettoosona.

Hagee darotoo attuma naati wottiyoo meraara karettawu biidagee alleqanawu keehippe maaddiyoo giishshawu ayi keena daro biraa ekkikokka naati hagaa wottanawu ufayttees.

ha sohuwan shiiqi uttida asay ay ootanaassi biidi de'ii? qassi eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Ashuwwa doysidoga budenan qolidogene ya baggaaranne ha baggaara daaxido babrariyanne qassi barbariya xiiliya qolidoge de'ees. Ha ashuwaa doyssidogawu sunttay aybe?

Zo'o mera shuraabiyaa maayi eqqida issi yelaga attuma naa'aa miyiyaan kawo ooso keettam oottiyaa ogiyaa seeraa nagissiyaa xaacee eqqidagee nuusi beettees.

Naa'u keehippe cimiga asati bantta hiitta maayyuwaara kiyidi issippe mittaa puutiyaa tokkiyaageeta. Ha eti tokkiyoo puutee dicci gakkidi eta maaddes.

ha sohuwan guyeera xeeliyoode maata mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo qalametti beetoosona. a ppe sintta bagaara qassi naati duriidi beetoosona.

bazzo heeran erettida sohotuppe issoy zaabba. ha zaabba asatu matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi bitanee de'iyaagee ba gaden uuttaa puutiyaa tokkiyaagaa be'iyoo wodiyan keehippe malaales. Gaasoykka he bitanee ziqqi giidi oottiyoogee keehi lo'es.

"Niyala inshuranssiyaa" yaagiyaa malaatay de'ees. Ha inshuranse issi qohoy gakkido asa maaddiyogan erettees. Leemisuwassi issi kaame danuwan gayttiko ha inshuranse maaddiyaga.

Keehippe deelidanne kixxidda shaafa haatta gidora keehippe adussanne wolqqama kaame kanttiyoge malaliyaba gidenne hage. Ha utettaynne qassikka gogettay tuma malaales.

Manna naati sawottiya, banttana loyittanne dumma dumma bantta huuphiya giigissiyo miishshata yeggiyo borssay beettes. Borssay issitoo issitoo ekki kiyikko lo'o shin macca naati coo ubbatoo coo oyqqidi kiyees.

Qeeraa gidin wogga kaamee woxxanawu go''iya binzziliya duuqqanawu eqqida kaameti qoodan aappunee? Ha eqqida naa"u kaametu meray issi maleeyye dummee?

Issi wolaytta darotoo keexxidi a giddo gelidi de'iyoo keettaa qommo gidiyaagee jagiira keettappe guye baggaara qoodan daro uuttay de'iyaagee beettees.

Luxiyaa naati appe nababidi eraa demmana mala getettidi xaafettida heeraa sayniyaa ichchashshantto kifiliyaa maxaafaa xeelliyoo wode miyiyankka hara malataatti de'oosona.

Macca naatu puulawu maaddiyaa menttershsha tiyiyo miishshati deosona. Macca ha tuna tiyidi qeeraan de'iyaa suuttaa uyida cirashuwaa milatoosona. Hagee haakko xoossaa sunttan.

Na'ay deiyo urawu de'oy de'ees yaagiya xuufe deiyo qaalay de'o woosaa keettay Toophphiyaan salo gufantton xoossa qaala ekkidi misirachuwaa yootiyaa asa kitiyogan woosiyo keetiyo kalettiyagetura oosettida heezzantto yuushshuwa zoretta keetta.

issi huuphphiya qaccida na'ee matan sa'aa boli diya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Issi keettan issi gooba macara ba eriyo hiillan tukkiya essadda tigiyo buquranni tiggana hanawussu. Dumma dumma tigiyo buquratti na'ee matan de'osonna.

Bolla baggaara beettiyaa keehippe xoqqa gidida deriyaa bollan maataynne mittay de'iyoo giishshawu keehippe lo"ees. qassi garssa baggaara lo"iyaa ambbay beettees.

Shichchappe masetti giigida aaho ogiyaara jeezzu tohuwaawa qeeri kaamiyaa ha simmada bullulayda yiyaarippe guyye baggaara qassi issina ya simmada baydda de'awusu.

Nu biitten issi abebe biqila giyoo wottanchchay de'iyaagaa asai ubbi eres. He bitaneekka qassi ba wktta daroto wottidi xooniyoogan erettes.

Hisaabe maxaafa gin asi taassi naa"antta kifiliyage attoshin zeero kifiliyaaga ehiyaakkonne taani aggada wora woxxanawu days. Hagaa maxaafaassi garssan de'iyaa xuufe atto bolla koohuwaakka tana bessopite.

Keehippe aakkida wogga kaamiyaa ogiyan daro motoriyan diya asayi dumma dumma qommo xomppiyaa xomppiiddi woxxiyaageeta. Ha asaappe baggayi motoree bolla tollu giidi eqqidosona.

Asay darin waayettenan mittaaka koshshenan injeeraa tiganawu korinttiyaa wolqqan go"ettidi tigiyoo maashinee xeelliyoo wode daro miishsha ekkiyoo gishshawu daro asay go"ettena!

Maarara wolaytta wogaa maayuwaa dungguzaa maayida naati baalaa bonchchanwu biidosan duranawu ubbay ba hashshiyaan toomaa wottidi eqqidaagetu maayoy lo"es gooppite deree!

Issi kaaffee nu heeran dooyettidaagan ini gala tanaaranne ta laggiyaara biidi he keettaa biidi berggeriyaa miidoogee ayba mal'es giidetii .

Issi Mishshiriyaa giyan uttada badalaa bayzzaydda de'awusu.A qassi bayzziyoo badalaykka bunchchetaamaanne mittaamaara de'iyaagaa gidi uttidi bunchchetaamay mela gidin mittaamay melaa.

pala yeemmoyiya maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. etappe ha bagaara adil'e ciishsha malatiya maatay beetees.

Deriya giddoora ajjooraa soossuwa haattay naa"ay duge simmidi goggiyaaga be'anawu biida issi arssa na'iya haa simmada miiccayidda diyara ayiba lo'ay!

cora miizzati diyaageeti beetiyaageetu matan daro asay eqqiis. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

keehi lil'iddi keexxido wolaytta keettaa matan beetiya cora asati keettaabaa haasayoosona. a matankka maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

dorssaa heemiyoogan banttana ayssiya cora asati hagan beetoosona. etappe guye bagaara qassi maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi bitanee de'iyaagee barkka issi asi baynna sohuwan eqqidi duge xeelliiddi de'es. He bitaneyaa hegaadan duge eqqidi xeelliyoogee a yashshenee?

Godaa bolli kaqetti uttida samppaanne dagudiyaa getettiyaa miishshay ha sohuwaan quruxuwaa bolli kaqetti uttiido gishshawu kare baggaara xeelliyaa asawu darin beettena.

Asay daanaassi keeexxi uttido naa'u keettati beetoosona. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Hagaa Isilaamaa woossa keettaa be'iyo wode ubbatoo taani assi mataa shiiqiyogaappe gaada mullekka haahuwaara aaxxays. Hagaa woossa keettaa xeelliyo wode tana aybakko yiidi oyqqiiganaba malatees.

Issi shammiyonne bayzziyo qatuwan cora asay issippe shiiiqidi baassi koshshiyaaba issoy issuwappe shammodinne qassikka harassikka bayzzidi beettiyaageetuppe issi maccassiya ha baggan eqqaasu.

Wolayttato yetta kessidda heezzu yelaga yettanchchatti issi bolla misiliyan shiiqiddi bantta yetta erissana hanossonna. Ha yettanchchatti isitto giya yetta kessidoga yootosonna.

Ta aawaassi sisha diyaagaasoy xeellanaw keehippe lo'es. Hegaa kaallidi nuunikka nu luxxetta polliyoo wodiyan asoo biyoogan issippe kaa'iiddinne allaxiidi aatteetes.

Giyan dorssa bayzziyo man'iyan cora asay woykko attumane macca asay issippe eqqidi dorssatussi gatiyaa wachchidi deosona. Ha dorssa gatee booragakko yaa simidi gujjidi de'ees.

asaassi imotaa immiidi beetiya cora asatinne booray beetees. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Katamaa asaa gidin moottaa asayi baanawu keehippe dosiyoo xaatta santtayi shooqan biron mokkiiddi diyaagaa. Ha santtayi bayizzinkka daro biraa ekkes .

Shuchcha ogee beetiyaagaa matan keettaykka beetees. qassi ha keettaa matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Keehippe bonchchettida gita gita asayi maraara oyidiyaa yuushshuwaa yuuyyi aadhdhi uttidi ayibakkonne tobboosona. Ha tobbiyaa asaa giddon macca asayi oyidda xalla.

ceega makkiinay diyaagee aybakko caani uttiis. qassi appe guye bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Saluwa sa'a medhidda xoosa meechcha baallan keeehippe daro woykko cora issi bolla yafaran baalla bonchchosonna. Ha sohoykka keehippe geeshsha soho.

Amaado Anmacciya yaagiyaa xifaatiyappe bolla baggaara mata wodiyan yoos yagiyaa xifatee de'ees. Ha naa"u xifatekka aattiyo kiitay citati kuwaasiyaa kaa'iyooga.

Etaw meray kafetta gidido qoodan ussuppuna gidiya macca asati issippe eqqidoosona. Eta giddoppe issiniya eta aayyiyo gidiyoode qassi ichchashati naata.

Dumma dumma katta ayfetta bayzziyo suyqqiyan keehippe cora katta ayfettu muruttati shanxxan qashetti giigidosonna. Ha katta ayfiyan daro maadiyabay de'ees.

Dumma dumma kaametti ubba qassikka asaa naatinne dumma dumma mehetti hemettiyo kaamiya ogee aakki uttiis. Ha kaamiya ogee keehippe aaho.

Keehippe gita woykko wolqqama asanne dumma dumma wolqqama buqura caaniya kaame ogiya gidon eqqiis. Ha kaamiya gidon laagiya asi de'ees.

Issi geela'o puula na'iya keehippe adussa ba huuphiya puulayadda doossidoga guye zaarada yeddaasu. Ha na'iya ba huuphiyan asi medhdhiddo huuphiyakkka gujjaasu.

Yesuus kiristtoosa meechchaa baalay salo gufantto xekkan maalaaliya hanotan bonchchettees. Ha baalay amerkkaaninne dumma dumma toophphiya biittaawati daridi de'iyo biittatun aahuwan bonchchettees.

Toophphiyaa orttodokise woosaa keettan layttaa baalaa bochchidi deiyaa boottaa maayuwaa maayida cora asay de'ees. Amaridda attuma asay eqqidi punnidi deosona.

Issi heeran kawoy asaassi immido keettay de'iyaagan he heeran asay keetta keexxidi wursiichchibeenna. He keettaa asay keexxidi wurssiyoode he heeray keehi lo'anaw des.

Attuma naatu binnaana ciiridi loyttiyoo keettan issi yelaga na'ay ba huuphphiyaa binaana wurssidi ayssi qanxxisidaakko qoppiyoo wode ayssakonne azaniyaaba milatees!

Qeeri naa''u goomaawa sayikiliyaa toggidi keehippe uujjunttidi laaggiyooge ayiba yashshiyaaba giideti. Issitoo I bollappe kunddikko hayiqoppe attin hara qaadi diyaaba malatenna.

Keehippe daro go'aa immiya uuttay aradda gaden yafaran yafaran tokkin eqqiddi mokosonna. Ha uuttawu keehippe aaho woykko gita haytta oyqqidaga.

Issi keehippe puulattidi maanawunne uyanawu getettidi keexettida keettaa giddon cora asay uttidaagee miidinne uyiidi de'iyoo gishshawu he soni kattay mal"iyaaba malatees!

Issi bitanee karetta maayuwaa maayidi ba ayfiyankka manaatsitmriyaa wottidi uttis. He bitaniyaappe guyye bagaara ushachcha bagaara nu biittee banddiray de'es.

Qoodan corattidi ekkiya attuma asati puutiyaa tokkidi deosona. Puutiyaa tokkiyoge keehin biittawu carkkuwaa hanotta laammanawunne biittay kallottena mala go'aa immees..

Keehippe daro doozay woykko mittayinne maatay de'iyo sohuwan issi guuta na'ay ba kaa'iyo buqura gonddorssiddi kaa'ess. Ha matan doozzay de'ees.

Cora yelaga naati bootta shurabiya maayidi wolaytta qonccisiya banddira oyqqidi issisan eqqidosna. Ha naati de'iyo sohoy awe? Aybawu biidi hagan pootuwaa denddidona?

Issi yelaga macca na'iyaa ba sintta kaarootiyaa, zo'o unkkuwaa donuwaanne dumma dumma santtaa qommota shiishshada kiluwa wotta kila kila asawu bayizayidda dawusu.

Wogga woraa giddon diyaa woggaa aawa geleshshoyi ogiyaa kiyidi woxxiiddi diyaagaa. darotoo geleshshoyi citan hemetteesishin ha geleshshoyi waanaakko barkka des.

Hagaadan bantta huuphphiyaa dadissiddi eeshshaappenne wogaappe dummatida ogiyaan dadissiyoogee keehippe cooshshanaaniyaaba. Dadissikko sitti ootti asa maaran didissiyoogappe attin ha wuttaa wulloy aybee?

Kaamiya ogiya doonan asaa naatusai gala gala peeshshawu maadiya keehippe puula doozay pude dicciyage de'ees. Ha heeran daro doozzay de'ees.

Beni beni kaame nu heeraara keehi cora kaamee kanttes shin ha'i issoy issoy kanttiyoogee ogiyaan kaamiyaa un'oy deenaadan maadiyoogee lo'iyaaba.

Qammaa kumettaa Xoossappe garssaara katamaa qohuwa gattiya kaysotuppe nne panggatuppe naagiiddi aqiya yelagati goozetti eqqidosona. Ha yelagati iitay kiyikko oyqqo cuguwan hunchchu oottoosona.

Nu sooni daro wode asay uttiyo qeeri oydeti aybippenne waanidi giigii woykko oosettii? He oydiuan daro wode oonee oonee uttiyay?

Dumma dumma yelaga naata gidin qassi gastta asayikka he sohuwaa biidi ba huuphphiyaa shemppisana mala getettidi oosettida keettay haahuwaan eqqidi xeelliyoo wode keehi lo"ees.

Issi yelaga macca na'iyaa ba kushiyan haattaa duuqqiyaaba malatissada eqqawttasu. He ma'iyaakka keehi xoqqa gidida sohuwan eqqidaaro he sohoy yashshenee?

Issi gastta aayyiya ba zokkuwan keehin deexxiya miishshaa tookka uttaasu Ii a tookkidoogee aybee? A shuchchan giigida lo'iya ogiyaara hettawusushin ha ogiya bollan diy shuchchay tiyettido meray ay malee?

Heezzu macca naati wogga maayuwaa maayidi eqqidaageeti bewttoosona. He naatu giddon sintta bafaara eqqida na'iyaa garssa bagaara adussa suriyaa gixxawttasu.

Issi geela'o macca na'iyaa bootta shuraabiyaa maayidara haattay duge simmidi goggiyoo sohuwaa baada he sohuwaan zannaqayda ba huuphphiyaa shemmpisiyaara beettawus.

Oyddu yelaga naati issi bolla uttiddi xoqassappe duge simiddi goggiya wogga soosuwa xeelosonna. Ha naatuppe issi na'iya ba kushiya pude denttassu.

Issi naa7ay zemppidi eqqido kaameessi appun bululiyaa tohoti de7iyonaa? Kaamee matan de7iya naa7a sunttay oona geteetti? Kaameessi muleraa appun mera qaalame de7i?

Macca naati wottin eta meraa keehippe loyttiyaa a meray karetta gidido macca naatu caammayoo sintta baggaara bootta meran xaafettida xifatee woygii?

ha shuchcha keettay awa heeran beetii? qassi appe ya bagaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Paray asay togganawunne qassikka dumma dumma buqura caananawu maadiya so gidon togga woykka gamma mehe. Ha mehe darotto irxxa heera dosees.

Issi gastta aayyiya ba na'aa zokkuwan zokkuwan ba'da miicxawusu qassikka na'aykka miicces. Ha gassta macca asay ouwaa oottiiddi gidin harabaassi sooppe kiyiiddi ba yiira naata zokkuwan ba'ees.

Issi keettay keehippe gee'idi de'iyoogaappe denddidaagan he keetta geliyaa ubba asaykka he keettaa keliiddi karen ba caamaa kessj kessi geles.

Dumma dumma uyiyoo ushshaa qommoti de'iyaagetu miyiyaan daro adil'e ciishsha mera ushshay de'iyaagee uyiyoo wode ayba mal"ees giidetii nuna ubba.

Cengurssaa keehippe xoqqu oottidi asa cengurssaa sissanawu maaddiyaa jiipasiyaa yaagiyoogaa bolli de'iyaa saatee tammanne naa"u saatenne oyddu daqiiqa yaagidi odees.

Dumma dumma miyoobaa gidin ti''ettiyooba bayizziyoo keetaa karen muuzzee kaqetti uttis. Hegaappe harabayi qa keetta pittiyoo puxayikka ha son bayizzettes.

Asay daro wode issi adussa biitti manddariyo wode ba heerappe issi issibata kushiyan oyqqidi bees. Leemisuwau daaxettida barbbariya haylanddiyan efana danddayees.

Issi buuxaappe oosettida wolaytta keettay beettes. Ha keettay ha'ikka amarida sohuwan wolaytta. giddon. beettiyahaa gidishin anikka issi keettaa asay iraappenne awaappe attidi daanawu maaddes.

Maarara qoodan tammaa gakkiyaa kehippe lo"iyaa oydiyaa be'iidi de'iyoogee darotoo ambbaa giddon ba keettaa sure puulayidi keexxida asati hagaa ottisoosona.

Dumma dumma qummay bayzzettiyo keetta gelissiya keehippe aaho pengge dooyetti de'ees. Qassikka ha penggiya bollan dumma dumma katta keetta yootiya xuufetti de'osona.

Mata wode merettida kaamiyaa ogee de'iyaagee xeeliyoo wode keehippe lo'es. He ogiyaa ddonan de'iyaa keettatikka qassi keehi daro lo'oosona .

Issi maccaa asaa caamay karen keehin lo'iyaa keettaa giddon gediyappe kessoge de'ees. Ha caamay giyan keehin al'ees. Taani nuso aayesi shamana gaada oychchin al'ees gin al'uwan shamaas.

pala lo'iya asay diyo Apparttaamay beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Wolaytta wurssetta kawuwa Gaga Xoona misile dumma dumma lo'o qalamettun tiyettiddi giigi uttiis. Ha kawoy wolaytta biittan wurssetta kawo geetettes.

Beni nuuni nu wode usuppuntta kifiliyan luxiyoo wode hisaaabiya maxaafay nuussi imetti erenna shin ha'i ooratta yiida maxaafay naata ubbaakka gakkidoogee malaaliyaaba.

Dawutaray dumma dumma pabirkkan geliddi meretiya woykko giigiya xuufiya xaafanawu maadiya luxetta buqura miishsha. Ha luxetta buquran xaafi xaafiddi go'ettosonna.

biittaa bookiidi eqqida naatussi qooday aappunee? qassi eta matankka aappun maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

lo'iya ciishshay beetiyaagee diyaaga matan issi macaassee kushiyan ciishshay keehi lo'ees. qassi i matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma irxxabati doosona.

Issi gooba macaara tukkiya loytta sawetta caddada caddanawu udullan giigisadda qollawussu. Ha macara tukkiyara dumma dumma qimaametta walakka uttaassu .

keehi lo'iya ogiyaara haa simmidi yiidi diya makiinaynne appe guye bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Miyo kattaassi poogaa nne mal"uwa qassikka shonggaa gujjiya gaacetta bambbariya xiillee sharan micettiis. Ha bambbariya xiilliya miyyessan zo'o sunkkuruutoy de'es.

naa'u asati pootuwa dendiidi beetoosona. qassi etappe guye bagaara eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma mitaa bonccota malatiyaabati de'oosona.

maata mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo bonccoti beetoosona. qassi a matankka qorqqoro keettay diyaagee xeeliyoode tana keehi lo'ees.

Issi gela'o na'iyaa habashsha yaagiyoo maayuwaa xantta gakkanawu kamada ayfiyan genttiya herega wottada ha simmada yayda deiiyosay awa sohuwane? Oone eriyay?

sa"an shemppanaassi zin'i uttida na"ay beetees. appe ya bagaara qassi maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Woni wolayttan diya dumma dumma wogaa qonccissiya qoodin wurennabay diyagaa asay waati medhdhide? Qassi he woga etassi ooni kessi kessi immide?

Asa paayyatettawu keehippe maaddiya dumma dumma qommo santtatanne usttata miccidi bayizziyoo aaho arssaa. Ha arssan diyaa kattaa qommota dosenna asi baawa.

Issi issi kawo oosanchcha asati shiiqettidi eqqidaageeti issi bootta banddiraa pude kessiidi beettoosona shin he banddiray awa biittaa banddiree ?

Hagee digga aybakka beesena. Pootuwaa bessanawu danddayikke yaagidi de"ees. Xoossi gobay hano simi waatanee. Dere haga metuwaa pagalanawu dandayiya de'ikko tana erissite.

Issi keetta woykko bewro gidoon uttida heezze asatti de'iyoode naa'atyi seeraa nagissiya polisetta gidishin bantta bonchcho maayuwaa maayidi uttidaageettaara hara issuwara doosonna.

Wolaytta biittan bonchchettiya dumma dumma baalatinne issibaa qanxxiyobati aybiininne shaakettokkona. Wolayttan billamay, mashshay, kalttay, beexee, shoodiraynne shalkkee kushe hiillan oosettoosona.

Dumma dumma zal'e miishshati deosona. Ha suuqiyan miyobay uyiyobay qassikka hara dumma dumma allaliyawu haniya miishshatikka deosona. Hagaa mala cora miishshay deiyosay supper markkettiyaa gaanawu danddayoos.

Daro musiliime ammanuwa kaalliya asay dembba gidida sohuwan gufannidi goynniiddi beettoosona. Shin ha ammuna kaalliya asay biidi keettan gufannidi goynniyakko likke ogiya bollan gufanniyoogee likke gidenna.

Keehippe kixxidda haatta gaxan qoodi baynna cora asay uttiddi haatta xeelliddinne ubba qassikka alaxxidde de'osonna. Ha haattaykka keehippe kixxidda haatta.

Teenisiya kuwaassiya annacciya oottiya naa"u naati annaccetiidi de'ishin qassi ushachcha baggaara kaasiyaage, qassi haddirssa baggaara wochchiyaageeti eqqidi xeellidi beettoosona .

cora xaacettinne naati issi sohuwan uttidaageeti doosona. etappe guye bagaarakka qassi maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

So giddon asay go'ettiyoo iqaa bayzziyaa asati bantta bayzziyoo dumma dumma meraara de'iyaa iqaa keehippe al"o gatiyan bayzoosona geettes .

Asa kae beni wode meeze ogiyaan mittappe woocci giigissidi tukkiya gidin harabatakka caddanaw go"ettees shin ha'i wodiyaan biratappe giigidaagan go"ettees.

Issi goshshanchchay ba gaden muleera uuttaa haaxaa laalidi gattigidoogee haahuwaan haahuwan tokettaagaa gidiyoo gishshawu aynne diccanawu waayettenagee orddiyaakka woggaa orddees!

Issi salo meraara de'iyaa buqurata bayzziyoonne qassi asay yaa biidi shammiyoo keettappe kare bagaara daro qalamiyaan tiyetti uttida maayotikka de'iyaaba milatoosona.

Mirinddaa yaagiyo zo"o ushshaa attuma asaappe daruwaa macca asayi keehi doses. I saamuwaa aliyogappe aadhidi suuttawukka keehippe maaddiyogan keehippe ufayisses.

ha sohuwan xeelliyoode issi dangguza mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo qalametti diyo kootiya maayida bitanee beetees. ikka duriidi beetees.

Issi bokisiyaa anaaciyan erettida yelaga na'ay de'iyaagee hara na'aara anaacettidi xoni agis. He bitanee xooni makkin naa'u asati a miyyiyan eqqidosona.

Darotoo macca naati bantta huuphphiyaa giigissiyoo keettaa biidi korinttiyaa wlaqqan oottiyaa maashiniyaa matan uttidi keehippe michchiyaagan bantta karetta huuphphiyaa giigissoosona.

Dumma dumma bullachchan ubba qassikka hara ufayssa sohuwan go'ettiyo dumma dumma aleeqqo miishshatti issi sohuwan qashettidosnna. Qassikka ciishshay issi bagara de'ees.

pala lo'iya xifatiya woykko yooyo gifaataa be'eetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Issi aayyiyaa cora asaara yaa'aa uttosaappe denddada ba kushiyaa xoqqu ootta denttaga baayo de'iyaa qofaa yayyennan yootidoogee keehippe lo'iyaaba .

Hagaa malaa daroppe aakkida woraa heeran tarkka eqqiyoogaadan tana yashshiyaabi baawa. Ta co'u gaada tarkka eqqidaashin ayiba do'akko kiyidi miiganaba malates.

Utettaa giiga qochchu gaada uttida issi geela'o macca na'iyaa bootta qamisiyaa maayoogara i meraykka arssa gididagee o keehippe loytti wottiis!

Alamiya bollan de'iya asay dumma dummabatun issi biittay hara biittaara daro annaacettiiddi de'ees. Taani ha annaacee olaa kessana danddayiyo gishshawu daro hirggays.

Issi macca aayiyaa ba miyiyaan miizzaappe yelettida maraa oyqqada eqqidaara qassi ba yelido na'aa ayssi he sohuwaa ehiidaba milatayii erikko odite?

Nu heeran de'iyaa luxetta keettaa payyatettaa naagissiyaageeti yiidi luxanchcha naatussi baaso hagaazaa immidoogan luxanchcha naati keehi maadettana mala oottidosona .

Daro lo'iya maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. eta gidonkka cora boottaa maayida asati beetoosona.

"FBC "yaagiyaa xuufe de'iyage beettees. Ha pitaaliyaa qonccida eqqotay toophphiyappene kare biittaappe hanida naaqqasha shiishidi xuufiyaninne doonaa oduwaa gattiyogan erettidaga.

ha sohuwan eqqida woraa do'eessi meray ayba lo'ii? qassi i matankka maata mala meray diyo dumma dumma mitaa bonccota malatiyaabati de'oosona.

Cora wodalla woykko yelaga atumma naati biitta bookkiyo buquran ubbay issippe hokkiddi biitta bookosonna. Ha yelagatuppe giduwan issoy haddiya maayis.

Issi jagiira kettaappe guye baggaara keehippe corattidi keettaa gentti wottida uuttaa xeelliyoo wode ha uuttay de'iyoo keettay o keettaa geetettidi xeegettii?

Keehipp modhdho ashuwa kaqqiddi heezzu asatti issippe qanxxi qanxxi wottosonna. Ha ashshoykka duge simmiddi kaqqetti giiggiddi keehippe puulanne lo'ees. .

Issi yelaga na'iyaa de'iyaara ba sintta aybakkone tiyettada ba mentershaaka qassi tiyettada ba huuphiyaa adussan dadettada ha baggi simmada xeellaws.

Asay wotti kessidi bayzziyoo caammaa ha sohuwaan be'idi de'iyoogaa miyiyaan shamman giidi eqqida daro asati de'iyaageti beettiyaageti cogidi eqqidaageti beettoosona.

Isssi yelaga ordde na'ayi bolla orddissiyaa ispporttiyaa oottiyoo keettan yaakko simmidi tollu giidi eqqis. Ta xeelliyo meran ha na'ayi ayinne erenna.

Wolaytti beninne ha'i de'iyaa wodettun yaagiyaa xuufiyaappe garssa baggaara kawo xoona huuphphiyan wottido miishshaa misilidogekka de'ees' Hage ayba qonccisiyakko tawu erettena.

Issi yelagay keehippe kixxidda ubba qassikka buliqqo haatta giddo ba maayuwa qaarenan geliddi eqqiddi meecetees. Ha wodalla sinttan soossoy goggees.

Issi buqurata bayzziyoo keettaa giddon dumma dumma zal"iyaa qomoti de'iyoo giishshawu asay ha sohuwaa biyaaba gidikko aybanne waayettenan shammidi yaanawu danddayees.

laa gudebba! mitaa boli kiyio uttida naatinne qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Iissi na'iya karetta maayuwa maayada ba gediya aassada issi mitti naati woykko doozzi baynnasan eqqaasu. A gixxido suriya bolli adil'e cishcha mera xuufee de'es.

Awash yaagiyo darissidi uyikko mattoyiya ushshay zo'o tuchchan tuccettidi uttiis. Ha ushsha daroto ammanena asaynne issi issi shunchchiyaa ammaniyaaba milattiya asaykka uyees.

eessaa eessidi koottaa giddon diya matatti beetoosona. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Kawo oosanchcha asati ubbay issi gaallssi issi heeran oosoy de'iyaagaa biidi ubbay maadettidi oottido oosoy he asata keehippe daafuridosona .

Alleenanne pachelle yaagiyaa xifatiyaa ba bollan oyqqi uttida buquraappe sintta baggaara daro cuushshati puulayi wottido sohuwaan uttiyoo oydee de'iyaagee ayba lo"ii!

Keehippe lo"iyaanne dummatiyaa hanotan issi mala lo'iyaa oyide xallaa maaraara shiishidi dooridoogaa. A mayizzido pooxayikka maayi uttida oyidiyaara issi mala.

Issi bootta qamisiyaa maayada ba huuphphiyaakka keehippe lo"iyaadan giigissida issi macca geela'o na'iyoo xeelliyoo wode a ba kushiyaan oyqqidoogee ayba getettii?

Goshshaa oosoy issi biittaa duussawu baasobappe issuwaa. Goshshaa oosuwan murutta demmanawu shooqqa goyanawu koshshees. Goshshay lokkoma immiyogan, uutta immiyogan badalaa h.h.milatiyaba immiyogan asaa na'aa duussaa kaafiis.

bolaa tiyettidi looxxigissidi mulxxuxxiyo miishshay beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Dumma dumma qommo miiriqan mooretti uttida heeraa geeshshaa shiiqida he heeraa asaa. Ha miiriqayi eta payyatettaa bollan dumma dumma qohuwaa gattana danddayes.

Issi zil'ettike yaagiyaa polotikka walqisuwan erettiyaa mantta maohameda jawari xaafido maxaafaay awude xaafettide? Ha maxaafaa toophphiyaa asay keehin dosidi nabbabbi?

Issi kaamiyaa ogee de'iyaagan ya bagaara bootta kaamee eqqidaagee beettes. He kaamee eqqidosaappe ha bagaara qassi asati bantta tohuwan hemetiiddi beettoosona.

Macca na'iyaa issi lo"iyaa keettan uttada ba huuphphiyaa sinttaa dadissada guye baggaa birshsha yeddidaara ba sinttaa ya baggi zaaro giishshawu lo"iyaaba waaya gidana!

Daro yelagati bantta puulatettaa naaganawu dumma dumma alleeqota go"ettoosona. Ha puulattiyibatuppe dariyageeta macca naati go"ettiyo wode etikka darotoo qooriyaninne hayttan wottoosona.

Asay bootta donuwaa ba gaden tokkidoogee unkkotidi gakkiyoo wodiyan heehi lo'es. He donoy hankko donuwaappe daro goo'aa immiyoo gishshaw asay he donuwaa keehi doses.

Carkkuwan gattiya naqashshatuppe issuwaa gidiya paranjjato qaalan 'viber' getettiyaaga gidishin a darotoo nu biittan asay go"ettiyooga meezetibeena. A go"ay aybbe?

Keehippe aaho daro goshshan tokettida donoyi unkkotidaaga goshshaa gidduwan eqqada issi aayyiyaa bessayidda de'awusu. A oyikkido donoyi kattidi miyaakko mizes.

maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona. ETA GIDOORA HAA SIMMIDI ASATI YOOSONA.

Olaa pootuwa denttiya bitanee diyaagee keehi maayi uttiis. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

cora maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. hegaa matankka qeeri na"ay eqqidi ba kushiyan lo'iyaaba oyqqi uttiis.

Wonago xoqqa xekka luxetta keetta qonccissiyaa malaatay de'ees. Ha malaataykka yuushuwan xifaaye de'iyooga gidishin gidduwan qassi isso misilie beettees .

Issi bitanee kaabbaa maayidi daraphphan eqqid, issi maccaasiyoo qaalaa maachchaa gelissiiddi de'ees. Ha hanotaa be'iyo wode aawatetti aco gidikkonne, imettiyaakko deriyaassi baaxetana.

Issi issi attuma asay bantta bullachchaa galla yedhdhiyoo caammay de'iyaagee miishshaa keehippe daro. He caammaa meraykka bulla gididaagee keehippe lo'es.

Issi issi kattaa mal"ettiyanne sawettiya dumma dumma sawo maata geetetti erettiyageeti de'oosona. Ubba eta giddoppe shuqoy pilaa kattiyode yeggin sawuwa tonggu oottees.

Hagee asay qumaa miidi he sohuwaa bidi tukkiyaa gidin qassi shayiyaa uyiyoo keettaa sinttan kare baggaara bollan xifatiyaara de'iyaagee abeba shaye keettaa getettees!

Keehippe cora woykko qoodi baynna asay bantta xoosa woosiyo woosa keettan hokkiddi xoosa woososonna. Ha asaa gidon issi na'iya xeellawussu.

Seeraa naagissiyaa bitanee woykko polisee issi sohuwan eqqidi aybakkonne haasayiiddi beettes. He poliseekka qassi bantya maayuwaa maayidi ba huuphiyan qophiyaakka wottiuttis.

"ke dalol eske ertale" yaagiya xifatee tamaappe bola bagaara beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

miizzaa aakimee dirssa giddon diya miizzaa cadiiddi des. appe ya bagaara qassi maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beettoosona.

heezzu naati issippe eqqidi diyaageetu giddon issoy keehi daro ordde. qassi a matankka diya keettaappe guye bagaara qassi issi maata malabay beetees.

Hagee lellehiyaa yaagiyoo darotoo ganddaa giddon gooshshaa sure murutussidi goyidoogaa giddon kaattaa asay zeridi hagaa ayfiyaa zeriyaaba gidikko keehippe zaa'idi mokkiyaa katta.

ha sohuwan xeelliyoode issi bulla mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo birattati beetoosona. qassi hara keehi lo'iya daro miishshatikka beetoosona.

Beni wode asati duuxa maayuwaa woykko pooshettida maayuwaa maayidi eqqidaageeta be'iyoo wodiyan keehippe qarettoosona. He asati oge doonan eqqidi woossiyaaba malatoosona.

Dumma dumma qommo pabirkkan marettida daro biran shammidi uyiyoo mal''iyaa ushshaa. Hgaa ubbaa shiishshidi bayizziyoo keettayi daro biraa woriyaa demmes.

Aawaara, aayeeranne naa"u naatuura diyageetuppe aayyiyaa qooriyan ayi wotyadee? Eti ubbayikka issi mala aiyiaao auupiya maayyiyoode aayiyaa ayissi dumma maayyadee?

Issi arssa meray de'iyoo geela'o macca na'iyaa boggotada zin"idaaro xeelliyoo wode ayssi ba siiriyaa lukisanawu haniyakonne nuuni erokko ente eriko nuusi odite?

Issi hoophiyaara bo'ay miido cima bitanee de'iyaagee ba suufiyaa maayidi hegaa bolla qassi ba ayfiyankka maatsiriyaa aattidi eqqidaagee beettes .

Ogiyaa doonan uttidi bantta zal'iyaa zal'iyaa asaassi he zal'ee etassi wodhdhiishsha? Eti he zal'iyaa zal'iyoogee eta daruwaa kessiyaaba milatenna shin.

oyddu naati issippe banddiraa oyqqidi eqqida naata be'ays. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi mankkay de'iyaa sa'an kunddi uttidaagaa sa'aappe denttiyaykka baawa. He mankkay sa'an de'ishin nuso aayyiyaa be'iyaaba gidiyaakko keehi hanqqettanaw dawsu.

Ushshaa uyiyoo keettaan giddon xekkaa bolli dooretti uttidagaa xeelliyoo wode pogettibenna goozetti uttida pabirkkaappe kiyido sohuwaara de'iyaa ushshaa qommoyikka de'ees.

Bollaa tisttiyo vaaziliinee qum'uwaara de'iya buquran giddon de"ees. Achchaa buruushiyaa bolli tiyidi achchaa meecciyo kolggeetiyaa geetettiya, xale keettan bayzettiya saamunay na"ee miyyiyan uttiis.

Issi keetta giddon puula ciishshatinne hara alleeqoti de'oosona. Ha alleeqotunne ciishshatu puulatettay wozana kaqqidi, kumetta ayyaanaa ba bollan wotissidi, hara halchchuwaa agissidi bana shamissiyaaba malatees.

Issi meretay keehin lo''i uttido sohuwan oydu macca naati wolaytta dere asaa maayuwaa maayidi duridi deosona. Etappe guye baggaarakka miittaynne qassi keettaykka de'ees.

sa"aa boli beetiya daro aaho sohoynne qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Bayra wottan toophphiyaa wottanchcha biniyama maharininne qassi wottanchchiyo asayechi ayichewu geetettiyagetti annacciyaa xoonidosona. yaagiyaa xuufe de'ees. Hage awude polettida wotta annace?

Isi meraara keehippe lo"iyaa macca arssa adussa na'iyaa ba huuphphiyaa guye zaara yediddara miyyaan qeexiyaan ayssi xeelliyakonne nuuni erokko i xeelaa.

Cora heera cima asay issi irxxa heeran gita mitta giddon uttiddi dummq dumma yohuwa issippe tobbidde de'osonna. Qassikka dumma dumma gita doozay de'ees.

Asaa addussa biittaa tiran gooshetiyogan efiyaa baabure de'ees. Appe bolla baggaara qassi shubuwaa yafaraykka de'ees. Ha babure de'iyo sohoy awe?

toho kuwaassiya kaa'iya naati issi sohuwan eqqidi kaa'iidi beetoosona. qassi etappe guye bagaaranne eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma mitaa bonccota malatiyaabati de'oosona.

A meray karetta gidido otoy de'iyaagee wuyigiyaa qol"oppe shaakkiyaa quruxuwaa matan eqqidaagaa wullenna mala giidi kaafi garssa baggaara wottoogee beettees.

Orttodookise ammanuwaa baalay gakkiyoo wodiyan asay ubbaykka bootta maayuwaa maayidi issippe ogiyaara wogga xurumbaa puniiddi ogiyaa kumi ekkidi biyaageeti keehi lo'oosona.

keehi lo'iya maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. bolaa ho"otettawu maadiya paappayee beetees.

ogiyaara haa simmada yaydda de'iya baajaajiya beetawusu. qassi ippe ya bagaara maata mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo bonccoti beetoosona.

Salo gufanttuwan dumma dumma qommo dorssati de'oosona. Ha dorssatuppe dariyageeti ashuwa meetettiyageeta gidiyo wode attidaageeti qassi dumma dummabaassi maaddiya ikisiyassi maaddoosona

"Wogga gitabaa oottiis" yaagiya ayyaana yettaa woykko mazamuriyaa kessida Ayyala Bamlaakku eqqiis. Ayyala Bamlaakku ba ayfiyan lo'iya karetta manaatsiriyaa wottiis.

santtay sa"aa boli mokkidi gakkidaagee beetees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

shuchchaappe haattaa bookkidi kessidoogee beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.